Nnipakuo nson bi wɔ dan bi so. Adan wɔ wɔn nkyɛn. Nnua wɔ wɔn nkyɛn. Adan no tokuro wom. Wɔhyɛ kyɛ a ɛyɛ akokɔ sradeɛ. Wɔn afadeɛ nso bi ne ahahan mono.

Hyehyɛfoɔ mmienu bi wɔ beaeɛ bi. Saa beaeɛ hɔ mfidie bebree ɛwɔ hɔ. Nnipakuo mmienu no baako koto hɔ na baako gyina hɔ. W'afadeɛ no dodoeɛ. Wɔn kyɛ no nso yɛ fitaa.

Mmofra mmiɛnsa ne wɔn tikya wɔ dan bi mu. Twerɛpono wɔ wɔn akyi a yɛaka ho ahahammono. Mmaabawa mmienu ɛna aberantewa baako. Wɔyɛ abɔdeɛmu nyansapɛ. Wɔn tikya hyɛ abibire. Mmofra no so baako hyɛ abibire ne fitaa.

Mmaayewa nnan bi gyina dan bi anim. Dan no wɔaka ho akokɔsradeɛ ne kɔkɔɔ. Ɛmu mmeɛnsa ayi wɔn ti so. Baako abɔ duku. Sereba kita baako, na deɛ wabɔ duku no, ne nsa da sereba no mu.

Nsuo mu kɛseɛ bi a esi ɛpo so. Nnipa ɛwɔ ɛhyɛn no mu ma. Nnipa ne bi ɛtete hɔ. Ebi asosɔ dadeɛ nim. Ebi asosɔ ahoma nim. Ebi so gyina gyina hɔ. Nnipakuw a ɛwom mu ebi afadeɛ ɛyɛ kɔkɔɔ, fitaa, bibire, dodoeɛ, akokɔsrade.

Aberantewa fɛfɛɛfɛ bi hyɛ dan mu, ɔte pono fitaa bi ho, ɔhyɛ ataadeɛ nsonson, nnwera ahahanmono sɛn anim a okita abɛɛfo fidie de reyɛ adeɛ.

Nnipakuo bi a wɔahyia wɔ beaeɛ a adeɛ atɔ wɔn ani na wɔredi awerɛhoɔ. Wɔn afadeɛ ne tuntum. Ɛbi nso ne kɔkɔɔ. Ɛbi nso abɔ duku. Mmarima no bi nso afira ntoma. Papa bi a ɔgyina nkyɛn fira ntoma wɔ ne koko so a ɔresa. Twene si obi nso anim a ɔrebɔ.

Nnipakuo bi ahyia wɔ beaeɛ kɛseɛ, na wɔn afadeɛ no bi ne fitaa, kɔkɔɔ, memen. Ebi nso fura ntoma, ebi nso de nwera akata wɔn ano, ebi nso hyɛ kyɛ kɔkɔɔ.

Aban hyiafo nnipakuo bi a wɔnam lɔre kwan mu kɔ. Na wɔhyɛn abɛ. Wɔhyɛ ɛkyɛ fitaa a tuntum wom. Afadeɛ ne bi ne kɔkɔɔ, ahahanmono, akokɔsradeɛ ɛne fitaa.

Beaeɛ bi a wɔyɛ lɔɔre wɔ hɔ, saa beaeɛ no, wɔyɛ lɔɔre de si dadeɛ so, ɛtoa so mmienu mmienu. Papa bi gyina nkyɛn a ɔhyɛ ataade tuntum na ahahanmono hyɛ wɔ soro.

Nnipakuo bi gyina dan bi mu a wato santene. Mmabaawa ne mmeranteɛ. Ababaawa bi gyina nkyɛn a ɔkita krataa de rehyɛ adaka mu. Wɔn afadeɛ bi ne kɔkɔɔ, ankaa, dodoeɛ, tuntum, fitaa.

Tikyafo nkurofoɔ a wɔwɔ beaeɛ bi. Saa beaeɛ hɔ no ɛpono kɛseɛ bi ɛsi wɔn anim a wɔn rehyehyɛ abɛɛfo afidie. Ɛmu mmiɛnsa ɛyɛ mmaa baako ɛyɛ bɛɛma. Mmaa mmienu nketewa no baako hyɛ kɔkɔɔ baako hyɛ ahahanmono. Abaamua no hyɛ akokɔsradeɛ.

Fam agudiɛtubeaeɛ a nnipa bi gyina reyɛ adwuma. Beaeɛ a wogyina hɔ no, ɛhɔ yɛ atɛkyɛ pa ara. Nipakuo no bi ho ayɛ fi. Ebi soa atɛkyɛ. Ebi nso retu fam. Ebi nso gyina hɔ rekasa. Wɔn afadeɛ nso bi ne fitaa, ebi nso hyɛ bibire, ebi nso hyɛ tuntum.

Nnipakuo bi ahyia wɔ beaeɛ a apata kɛseɛ si hɔ. Apata no akyi nnua wɔ hɔ, ɛnna nsensan. Maame bi gyina apata no anim. Nnipakuo no nyinaa adane wɔn ani ahwɛ baabi a apata no wɔ no.

Nnipakuo pii bi nam asase pɛsɛɛ bi so. Ebi te apɔnkɔ so. Ebi nso nam fam, ebi akyekyere nneɛma asoa apɔnkɔ no. ebi nso te apakan mu. Wɔn akyi, adan wɔ hɔ. Wiem nso asakra ayɛ fitaa ne sorosoroeɛ.

Mmerantewaa mmienu bi wɔ beaeɛ bi. Baako te hɔ. Baako gyina hɔ. Ihu . Adan atwan hɔn ho ahyia wɔ wɔn akyi. Baabi a wɔgyina no, nsesaneɛ wɔ hɔ. Deɛ ɔgyina hɔ no afadeɛ yɛn ahahammono ne kɔkɔɔ. Wɔn mmienu nyinaa nso kita tuo.

Nnipakuo bi wɔ dan bi mu. Ɛdan no yɛaka ho fitaa. Ababaawa bi gyina mmrantewa mmienu nkyɛn. Baako hyɛ kɔkɔɔ a bibire wɔ mu. Ɔde ne nsa ahwe laptop no so. Abrantewa bi nso gyina ne nkyɛn a ɔhyɛ tuntum.

Nnipakuo bi gyina hɔ. Wɔyɛ mmaa ne mmarima. Wɔde ntoma afura wɔn asene. Mmaa no bi de ahweneɛ agu wɔn kɔn mu, mmarima no nso de bi agu wɔn kɔn mu. Wɔgyina asase pɛsɛɛ so. Wɔn akyi nnua bebiree nso wɔ hɔ.

Nipakuo nnan bi gyina afasuo so. Wɔn akyi, adan wɔ hɔ, nnua wɔ hɔ. Nsuo kɛseɛ nso bi da hɔ. Nipakuo nnan no, mmienu hyɛ kyɛ, mmienu nso nhyɛ kyɛ. Ɛkyɛ no yɛ bibire.

Adansifokuo bi a wɔ beaeɛ resi dan. Baabi a wɔwɔ no, wɔde anwea anwea agu srebea. Ebi gyina soro na ebi gyina fam. Nti yɛde ma wo a, na wahwie. Nnipakuo a egyina hɔ no, ebi afadeɛ yɛ dodoeɛ. Ebi kyɛ yɛ fitaa, bibire, akokɔsradeɛ.

mmoadoma bi a wɔwɔ nwiram. Beaeɛ a wɔwɔ no, nsensan wɔ hɔ. Nnua akɛseɛ ne kumaa wɔ hɔ. Lɔɔre ahahammono bi nso si hɔ. . Wɔn ho yɛ fitaa, tuntum, ne dodoeɛ.

Nnipakuo bi a yɛredi agorɔ. Bi yɛ mmaa na bi yɛ mmarima. Mmarima no de duku abobɔ wɔn ti na wɔde anweneɛ atoto wɔn kɔn mu. Wɔhyɛ bɔtɔ. Mmaa no nso de nnwera no bi abɔ w'asen. Anhwenneɛ deda wɔn koom. Mmienu di anim. Mmienu, ebi nso di akyi a wɔde wɔn nsa ahyia.

Nyimpa kuo bi te neaeɛ a saa beaeɛ hɔ, wɔde kyɛnsedan na atwa ho ahyia. Pon akɛseɛ ne nketewa sisi hɔ. Nnipakuo no bi te pono no ho a nnuane atwa ho ahyia. Ebi ne dɔkono, nsuo, kyɛnse. Nnipakuo no bi afadeɛ ne bibire, fitaa.

Nnipakuo bi atwa ahyia wɔ lɔɔre beaeɛ. Papa bi ne maame gyina nkyɛn a abɔfra bi gyina wɔn anim. Nnipa mmienu nso wɔ nkyɛn, baako nnwera kata n’ano a ɔde safoa ɛrema abɔfra no. Lɔɔre tuntum wɔ wɔn mfimfin a nhwiren da so.

Atoyerɛnkyɛm bi a asi wɔ lɔɔre kwan ho. Lɔɔre no yɛ tuntum. Nipakuo bi gyina lɔɔre no akyi. Nnua wɔ akyire. Lɔɔre kaseɛ bi nso si nkyɛn a wɔaka ho Akokɔsradeɛ, fitaa ne kɔkɔɔ. Obi nso gyina lɔɔre tuntum no nkɛn a ɔhyɛ nnodoeɛ a ne kyɛ no yɛ akokɔsradeɛ.

Nnipakuo bi wɔ mpoano a wɔregoro. Ɛmu mmeɛnsa hyɛ atade korɔ. Baako te akonnwa bibire so a twene si n'anim. Deɛ ɔte akonnwa bibire so hyɛ atade kɔkɔɔ ne tuntum.

Nnipakuw bi wɔ dan bi mu a wɔte ɛpono ho. Wɔ ɛpono no so, nnuane sisi so. Plɛɛte, ntere, ɛtoa bi si so a nhwiren wɔ mu.

Amanneɛbɔfoɔ nnipakuo bi wɔ beaeɛ bi. Mfonin afidie sisi wɔn anim. Pono bi nso wɔ hɔ a wɔde nwera bibire akata so a kasanoma afidie si so bebree. Kasanoma afidie no, ebi yɛ ankaa, ebi yɛ fitaa, ebi yɛ tuntum.

Kuro kɛseɛ bi da hɔ dagyaa a nsu kɛseɛ bi da nkyɛn, adan bebree wɔ mu, ebi yɛ akɛseɛ, ebi yɛ nketewa. Lɔɔre kwan bebree wɔ mu. Enua ɛso wɔ mu, ɛdan no yaka bi ho fitaa.

Nipakuo bi a wɔahyia wɔ beaeɛ bi. Saa beaeɛ hɔ, nsuo kɛseɛ da hɔ. Nnua bebree sisi hɔ. Saa beaeɛ hɔ, nkonnwa sisi hɔ. Nipakuo no bi tete hɔ, ɛbi nso gyina hɔ. Mmieni gyina hɔ a wɔbɛn nsuo no.

Nnipakuo bi gyina wiemhyɛnbeaeɛ. Wɔato santene a wɔreforo wiemhyɛn no. Nnipakuo no, ebi de bɔtɔ abɔ wɔn akyi. Ebi nso kita wɔn bɔtɔ. Wɔn afade, ebi ne fitaa, ebi yɛ tuntum. Ebi yɛ kɔkɔɔ.

Nnipa mmienu bi wɔ dan bi mu a abɛɛfi mfidie sisi hɔ bebree. Saa nnipa yi baako yɛ ɔbaa, baako yɛ barima. Ɔbaa no hyɛ bibire, ɛna abarima no nso hyɛ kɔkɔɔ.

Nnipakuo bi wɔ beaeɛ a yɛpam adeɛ. Nnipakuo ne bi te afidie ho a wɔpam adeɛ. Papa bi nso gyina hɔ a ɔde apaso etwetwa nneɛma. Nafade a ɛhyɛ no yɛ fitaa. Ɔsan so hyɛ supɛɛsi.

Nnipakuo bi wɔ beaeɛ a yɛdi dwa, wɔtontɔn nnɔbaeɛ ne nneɛma bebree wɔ hɔ, nnɔbaeɛ ne bi ne ankaa. Toa bi si hɔnom a nsuo wɔ mu, kɛntɛn wɔ hɔ, dadeɛ bi si hɔ. Nnipakuo ne bi afadeɛ ne ahahanmono, bi nso ne biredum, bi hyɛ kyɛ, bi nso nhyɛ kyɛ.

Nnipakuw bi gyina beae bi a ɛhɔ yɛ pɛsɛɛ. Lɔre kɛseɛ bi esi hɔ. Ɛna nnipakuo no etwa ho ahyia. Lɔre no ɛkɔba no ɛyɛ tuntum a akokɔsradeɛ wom. Dadeɛ a ɛwɔ lɔre n'anim no woaka ho ankaa. Nnipakuo no ebi hyɛ kyɛ. Ebi nhyɛ kyɛ. Ebi afadeɛ yɛ akokɔsradeɛ, tuntum, dodoeɛ.

Nnipa nnan gyina lɔɔre kwan mfimfini, baako yɛ panin, mmiɛnsa yɛ mmɔfra. Wɔn ataadeɛ no yɛ kɔkɔɔ ne dodoeɛ, wɔde wɔn ntaadeɛ ne bi abɔ wɔn ti a ɛyɛ mmɔfra no, ɔkwan no mfimfin no, lɔɔre ne bi nenam nkyɛnkyɛn. Adan ne nnua wɔ wɔn akyi.

Motosaakere bi a abusua bi te so, nnipa nnan na ɛte motosaakere ne so, ababaawa baako ketewa a ɛte anim, afiri hɔ a aba papa no, ansa aberantewa bi ansana maame no. wɔnam lɔɔre kwan ne mu, lɔɔre bi a asi nkyɛn a ɛyɛ kɔkɔɔ.

Mmotor cycle bi sisi kwan ho a adaka wɔ akyire. Motor cycle no akyi. Lɔɔre kwan da hɔ. Nnua wɔ hɔ. Motor cycle yɛaka bi ho ankaa, kɔkɔɔ, fitaa.

Nnipakuw bebree bi ahyia wɔ beae bi ɔman panyin egyina wɔn mfimfini. Nnipakuw ne bi gyina ɔmanpanyin n'anim. Ebi nso gyina ɔmanpanyin no akyi. Nnipakuw no bi afadeɛ ɛne kɔkɔɔ, tuntum, fitaa, bibire, dodoeɛ.

Nnipakuo nnum wɔ beaeɛ bi hɔ yɛ fɛ, ɛmu mmiɛnsa yɛ mmaa, mmienu yɛ mmarima. Pono ketewa bi si wɔn anim, kanea wɔ adeɛ mu si wɔ, kanea ne bi yɛ kɔkɔɔ, bi nso yɛ ahabanmono. Nnɔbaeɛ bebree si wɔn anim a bi ne ankaa, aborɔbɛ, kwadu.

Ayaresabea a wɔabue a nipakuo bi wɔ hɔ. Ɛyɛ dan bi a tokua wɔ mu. Mpa si mu a nnipa no bi deda so. Dadeɛ sisi hɔ a rɔba bi sɛn ho a nsuo wɔ mu.

Nkurɔfokuo bi wɔ mpoano. Maame bi te hɔ a ɔkita apataa kɛseɛ. Mmerantewaa mmienu bi gyina n'akyi. Baako adwa ne bo so. Baako hyɛ atade kɔkɔɔ. Maame no fira duku a ɛyɛ bibire ne ne fitaa. N'afadeɛ no nso, ankaa wɔ mu, tuntum wɔ .

Nnipakuo bi wɔ beae a yɛtɔn adeɛ. Adaka bi si hɔ a nnipakuo bi gyina ho. Nnoɔma ɛwɔ hɔ no, ebi ne ɛhyɛ kɔkɔɔ, fitaa, dodoeɛ. Nnua ɛne adan ɛwɔ beaeɛ no akyi.

Amanyɔkuw bi a wɔahyia wɔ beaeɛ bi, beebi a wɔahyia no, nnipa bebree akyere so, wɔkita frankaa, na frankaa no fitaa wɔm, ahahanmono wɔm, kɔkɔɔ wɔm, tuntum. Nnipa no akyere so wɔ hɔ, wɔn afadeɛ ne bi ne kɔkɔɔ ne tuntum, mmeranteɛ ne mmabaawa.

Nnipakuo bi a wɔrekɔ nsrahwɛ wɔ beaeɛ bi, beaeɛ hɔ no, abansoro kɛse bi si hɔ a yɛaka ho fitaa, ntokuro bebree deda ho. Na nnipakuw no, bi yɛ aborɔfo, bi yɛ abibifo, wɔn afadeɛ ne bi ne fitaa, dodoeɛ, akokɔsradeɛ. Wɔyɛ mmaa ne mmarima.

Mmɔfra bebree ato santene gyina maame bi anim rebɛgyɛ aduane. Maame no, dadesɛn kɛseɛ si n'anim. Wabɔ duku. Wahyɛ atadeɛ bibire. Ɔresesa aduane gu kuruwa mu ma nkwadaa no.

Nnipa mmienu te pono ho. Pono no yɛ akokɔsradeɛ. Wɔn nkyɛ, dua kɛseɛ bi si hɔ. Pono no so, kasanoma nnan ɛ ɛda so. B baako hyɛ fufuo, baako hyɛ kente. Deɛ ɔhyɛ fufuo no kita sika wɔ ne nsam.

Mmoakuo bi a wɔnam nwura mu, mmoa no fa a ɛdɔɔ so yɛ nantwie, kraman nso di mu, mmɔfra mmiɛnsa di wɔn mu. Mmɔfra no afadeɛ ne kɔkɔɔ a baako ne nso yɛ kɔkɔɔ. Baako nso hyɛ memen a aseɛ no yɛ tuntum.

Aberanteɛ bi gyina beaeɛ, saa beaeɛ hɔ no a ogyina no, nkraman bebree atwa ne ho ahyia, ɔde nhoma agye nkraman ne kɔn de abɔ n’asene. N nipa no a ogyina hɔ no, n’afadeɛ ne bi yɛ kɔkɔɔ, ɔhyɛ kyɛ, ɔde nnwera akyekyere n’ano.

Nipakuo bi a wɔwɔ fam agudeɛ tubea. Atɛkyɛ ayɛbeaeɛ hɔ ma. Anwea, nsuo da wɔn nkyɛn hɔ. Nipakuo no bi nso kitakita sereba a anwea wɔ mu. Ɛbi koto hɔ a wɔretu anwea. Ɛbi nso gyina hɔ.

Beae bi a nsuo da na nnipakuo bi ɛnam mu. Na wɔde siliva ɛsesa nsu. Mpanimfoɔ mmaa, mmɛrima, mmofra wɔ beae hɔ. Beae a wogyina no, nnua wɔ wɔn akyi. Kyeneɛ wɔhɔ. Wɔn afadeɛ ne bi ne kɔkɔɔ a fitaa wom, biredum wom ɛne bibire so wom.

Nnipa bi a woadi dɛm na wɔte baesekele a abrantewa repia no wɔ lɔre kwan mfimfini. Lɔre kwan mfimfini, lɔre wɔ afa ne afa. Adan ɛwɔ lɔre no nkyɛn. Nnua ɛwɔ lɔre ne nkyɛn. Lɔre no yɛaka bi ho ahahammono ne akokɔsradeɛ.

Mmoa bi wɔ beaeɛ a saa beaeɛ hɔ no, nwura anaa nsensan ɛwɔ hɔ. Aboɔ kɛseɛ bi ɛda fam. Gyata mma ɛtwa ne ho ahyia. Baako egyina aboa kɛseɛ no so. Baako nso abutuw aboa no so.

Abansoro tenten fɛfɛɛfɛ bi wɔ beae bi a nnipakuo bebree ɛnenam anim. Nnipa mmiɛnsa bi ɛnam. Mmaa a wɔn afadeɛ no yɛ fitaa fi wɔn ti so kosi wɔn nan so. Deɛ ɔwɔ mfimfini no, memem wɔ ne fitaa ne mu. Deɛ odi kan no nso bɔtɔ bibire kita no.

Asono akɛseɛ mmienu bi wɔ beaeɛ bi. Lɔre baako wɔ wɔn mfimfini, a nnipa kuo anaasɛ aborɔfo gum. Nnua akɛse ne nketewa wɔ hɔ. Asono no nenam nsensan so.

Ababaawa sɔɔnɔ bi gyina asase bi so. Ɔkoto hɔ a ɔredua dua. Ababaawa no de adeɛ akata n'ano. N'afadeɛ yɛ akokɔ sradeɛ ne ahahan mono.

Asiakwan ne tokuo bi wɔgyina lɔɔre kwan mu, baabi wogyina no, nnua ne nsensan wɔ wɔn akyi. Lɔɔre kwan no mu, ebi kita sofi a wɔresesa anwea gu tokuo nomu. Wɔn afadeɛ no bi new kɔkɔɔ, ankaa a fitaa wɔ mu, ne ndodoeɛ.

Ayaresafo kuw bi a wogyina beae a yɛfrɛ hɔ asopiti. Ɛdan na wogyina mu no, yɛaka ho ahahammono. Nnipakuw bi gyina mu a wafa wɔn afadeɛ ahahammono, ɛde ndura akata wɔn ano ne wɔn ti.

Nnipakuo bi wɔ beaeɛ anaasɛ ɛdan bi mu a wosua adeɛ. Beaeɛ a wɔwɔ no ɛtwerɛ pono wɔhɔ. Ɛpono esi wɔn anim. Wɔte akonwa so. Nnipakuo baako edi wɔn anim a ɔkyerɛ wɔn adeɛ. Nnipa no titiriw ebi afadeɛ ɛyɛ kɔkɔɔ, fitaa.

Beaeɛ bi a wiemhyɛn kɛse si hɔ a atwedeɛ da kɔ. Wiemhyɛn no yɛ fitaa ne kɔkɔɔ. Nnipakuo no a wɔgyina hɔ ebi hyɛ asogyafoɔ atadeɛ. Papa bi koto hɔnom a ɔhyɛ atadeɛ tuntum ne dodoeɛ. Nnipa mmienu nso gyina n'anim.

Amanyɔkuo bi a wɔnam kwan bu na wɔrebɔ dawuro. Wɔte lɔɔre so. Ɛbinso gyina hɔ. Amanyɔkuo no nkrataa bobɔ lɔɔre no ho. Baabi a wɔgyina no, nnua wɔ ɔn akyi. Ɛdan nso wɔ wɔn akyi. Wɔnam lɔɔre kwan so.